Ghanho ndhiboonha ensolo nga nhene eri mu kibira nga eisubi lya kilagala mulimu neikalu nga ensolo enho eriku omunwa aye mughanvu, eisubi lya kilagala.

Ndhibona ebimuli nha bonhamu ebyeru nabonhamu ebya kiragala nhabonha enho eitale ebya kitakataka ebya bulaaka, nhabonha gho nhe kigoye ekimyufu.

Ghano ndhibonagho enhumba, nga tibaagimala ayenga bagiseleka baserekesa mbawo ayenga tiyagha. Nga nhenhe ndhibona amadaala, ndhibonaghoku emiti, ebimuli, ngaye tiyagha.

Ghano ndi bonha olugudho mukibuga ghagati ndi bonha...ndi bonha takisi, motoka. Ghagati ogh'olugudho nabona abantu, kumbali kwo lugudho kwona ndibonaku kalina, nga kuliku emotoka, nga kuliku abantu... bemereire.

Ghanho ndhibona ekibira nga kirimu obuti nga aye bumuli nga aye buliku amakoola ga kiragala nga obuti obwo bughanvu nga buliku obusaga bungi nga aye amakoola ga kiragala nga mulimu nh'eisubi erindhi lyakala.